aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

sumudu itiyophiyu qansooti baara widira fulate kaarde afidhanno biillonye afidhino biiroha amaaru afiinniinna ingilizete afiinni borreessine worroonniti addinta baxissannotenna danchate

kolishsho kameelu doogo aana xexxerrisu kanballisi nooha ikkanna isira albaanni hige jawu manni doogote aana haranni no duucha minnano no

kowiicho noohu muziiqu uduunni giddo kiboordete yinaniti duuchawa sirbaho ikko maga'note minenna hattono babbaxxitino pirogiraamera horonsi'nannite ashshagante noota ikkase anfanni

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori qaaqu tenne yannaara misile ashngukllitete yaate

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro huxxa qoriqoorrottenni huxxinnonnihu nna qalame ganoonni minni nootti leelittanno.

kuni sidaamu gido meeme heeranno dubooti tini xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori lowonta biiffinota illete baxissanno misile ikkase xawisse kultanno.

Tini Uurrinsha mittu baxxanno miillase geeshshi albisaano manchi ikko ito mitte boosora sircho ikkannorino mittu dani uddanna udi ranno Tini Uurrinsha.

Seensille seensilleho yaa mitto uduunnichono ikki mitto baycho biifannore worre biifinse amandiha ikkiro konne seensilleho yine woshineemmo seensillu danchaho yaate

Gittaare, gittaare manu huurosenni maganoho faarisirate, hatonno siriba siribitanorri huurosse hosidhanno uduunichooti, tini gittare dooraminno haqinni loonsonitta ikkite wole baxinore huuro aanore horonsinonni

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni minino mineeti kuni mini aliba aliba hige minaminoha ikkanna mereerosi ha'nanni doogo leelitanno

Looseemmo kaa lo hassiissannori heedhuro kaa linsa Hayle Gebresillaase ilamishsha ballo yitanno niwaawe amado qaagginanni gede xa mo xa meemmo anna ha runse Looseemmo.

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni mitu gambooshira gamba yaano hari gidoonni soojati afirikki pollisete hajajanno mitimma gamba yite hasawa beeqitamotta borrote xawinsoonni

Gobbomu deerrinni uyinanni fonqolo rosaanote uyinanni hee'nonni rosano buxuqante uminsa buqqenni loossanni no gari injinoe lowo geeshsha togo assine ilama gamaxa faayyate.

Tinni sidaamu amuuwu udirate gara leelishano udiraati. Kuri amuuwi udirino udunnano tubbaho. Qoleno angansara, qoowinsaranna maccansara seesu uduune wodhe no.

Macciishshanna coyi ra Macciishsha Kuni rosi illachishannohu niwaawe macciishshatenni giddose heedhanno amado huwatatenna borreessatenna macciishshate assootubbara beeqqo assate aananna guulchonna rosu umo annohunni hedo qineesse qaalunni shiqishate aanaati.

Kunni laneno manchi woy betti bunasi egenisisiranni nooha ikana kuni bunino amadino lalicho balinku leeinota lelishshno. Lowonitanino bifinohana halichishshno Bunatti.

Xiinxallo Qoonqote Tuqqo Xaadisanna Babbada babbande worroonnita qoonqote tuqqo waaxo waaxo ikkitine bado badotenni mittu qoonqote tuqqo babbadante garinni woshshanno woshshitanno woyte wolu xaadise sse nabbawanno nabbabbanno.

leellanni nooeri lowonta biiffinonna xumareeti dancha gede assine haa'noonniti qooxeessano biiffinoti leeltanni nooe tini xawissannori kayi buna xeeqete worre daallasu aana worre heee'noonni

Hakkunni manchira qara looso assine uynoonnihu gedensaanni addi addi egennantino manni Hawaasi katami qorqorshanna uullate wole minnano mintino Hakkunni manchira.

konne bayicho no uduunnichi mannu sagale qixxeessi'rate horonsi'ranno uduunne ikkanna, roorenkanni mannu shaana, maala, buushonna hattono laweemmere ra'isirate horonsi'rannota ikkitanna, su'maseno midaanchote.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno lame yaate

Egeshiishu addi addi horo aanno aanno horo giddo mittoricho duunne woroonire maatiro bande afate lowo horo aanno konne darga leelanno uduunichi addi addi garinni loosaminoho

Ama'note mini gidooni ikkanna, manchu shaete woyi alibanni medirekete uure hundasinni ofdolitinno dagara maganu qaalini rosicho aani nootta buuxxa dandinnanni

Tini beettu hirahunna hidhahu leellannoti magazino woy babaxitinno dani hira intannita ikkito wixi'nannita daddalanni base ikkitana leellannori giddono, lasilasu, kiilo, juusewahe, bunu w.k.l .

Itophiyuni koriya hadhe gaadu gaaddano qaanqanni mereersha yitano hoowe waalchira noorini lowo rosicho adhoommo togonni albi gaaddano base basete qaagonsa woromero mayi bai.

tee basera lekkate kaase godo'litanno roduuwi mittimmatenni gamba yite footo ka'anni nooha ikkanna, insa giddoonni lamu uurrite no, hattono insara badheenni kaase godo'litanni noori no.

Niwaawe Nabbawa Umi lamalara umi barra nabbabbinita Qaaqquullu Agarooshshe yitanno niwaawe borrote malaatta qoonqote gottinaatenna woffinaate agadhitine umi umi nera suwissine nabbabbe.

Qaallate Egenno xefeefa daqiiqa Danchaho hanni ranke yaanno qaali Qaallannita Gurchonna Addaarro gurcho kulaannoehu tannoeti ayeti Qaallate Egenno xefeefa Qaallate.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultannori lowonta dancha ikkase lowore rosiisannore amadase kultannote yaate tini

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate farashshu gaare leellishshanno

Kunni manni mootimmate uurinsha gidoonni loosano manaati. Konni manni anga borrote uduunni biire no. Kuri manni albaanni cigilfate noo barcimira aannaho qolote udano kare hee'noonni.

Afuu Jirte Ganyi Su manna Gurdu Handaara Coy fooliishsho Horonsi ra qaallanna handaarra fooqa gattino coy fooliishshuwara ganyi su ma woy gurdu handaara ikkasi buuxxine fano darga wonshe.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate kuri waanchu uduunni worqqe lawannori

Kunni itophiyu mootimma jajaba manna gamba asite hasaawisanni no. Konni jajabu annuwi gido afantino gashaanonna gido miteenni ofolte hasaawishanni no.

Konne darga leeltano badala durinshani heenoonita kultanno tene laalo addi addi garinni loonse shiqqi asonoonita kultanno tenne basera leeltanno haqqe addi addi horo uyiitanote

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

kinne bayicho mannu daddalo dadda'lanni noowa ikkanna, daddallanni hee'noonnirino waasa ikkanna , konne waasano hoofetenni usurre worre hee'noonni, bayichuno hakkeeshsha dibiifanno.

Xa tini missile xawissanni noohu ninkera shoole manna, mitte meyaa beettonna sase labballo wedella, shale itate ofolle noore, itate injeessine abbinoonnita babbaxxino dani sagale, shota agatto albaa worre hee'noonnita xawissanno.

Qarra Mala Eedis vayrese Ledo hee ratenni calla mundeensa Eedisi vayirese manni lede mitteenni sa annokkita mannaho hee rate huluullama Qarra.

mannu ayyaanu dayenna woy maassote gedeeri heerenna buna gafiranni xorshshiranni noohu leellanni nooe anera kuni manni waajjo udirinohu wolu dani uduunne udirinohu jawana amaddino beetto

Rosu Shiqo Wodhi woronna Rosiisaanote Biddissa Bitima Kuni rosiisaannte biddissinnna rosaanote maxaafi woyyeessinoonni karikulame dadhitino afiinni nabbawa borreessa macciishshanna coyi ra xomoosse dandiitanno gede hawaqisate loonsoonniho.

Addi addi haanja mu'ro leellishshanno misile ikkitanna baaxxe bullire leellannowa saadate sagalera qixxaawino qancho, weese, fafe giddo giddo leellannohu buuyyote mineeti bullire quphi yiinohu.

Kuni manchu sidaamu daga uddidhannoha budu uduunne eelinni ali geeshsha uddire anga qalacco adhe biifadu nafari giddo ofolle no yaate.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoha ikkiro gittare yanaasincho ikkitte dage nootti leelittanno yaatte.

Tini misile xawissannohu lame kolishshonna kuulaamo buurroonni kaameela, haanju, baqqalunna duumu kuuli baandeera, mittu kaameeli giddo noore lame gaadaanonna layiinkihu giddo nooha mitto gaadaancho, gaadaano amaxxitinota qawwenna loosame goofinokki ijaaranna baqqalu kuulinni uurrinsooni siwiila xawissanno.

Oritodokisete ama'no qeesichi gaazexxenyu ledo offolle hasawa asanni leelishano, koninnino gaazeexenyu qeesichu ledo assano hassawa xamotenna qolote meerero hasambanni hasawa ikka dandanno

Kunni superimaarikeetete mirte hiranni dargaati. Tenni superimaarikeetete mirte gido qaqquleho uyinanni adonno no. Woluri hatto adote gedeeri no. Qoleno qaaqquuleho co'inaatensa agaranni uduunnino ledo no.

Isayyo Borreessa Sa u lamalara isayyo borreessate gafi hunda Hawaasi katama la annohunni giraafete qiniishshi fushshaatu borreessitinita isayyo marro qoltine qineessitine borrote guffa assitine borreesse.

dancha gede daddarre biifinse loonsoonni basera affini yinannita sidaamu file amaarunna sidaamu afiinni borreessne iimaho mannu misile duucha worre hee'noonni yaate

Rosiisate Wodhi woro Looseemmo Loonseemmo Loossinanni Tenne karikulame giddo horonsi noonniti bayra rosiisate hayyo Looseemmo Loonseemmo Loossinanni yaamante rosichunni egennantinote woy garisenni Suutu Facco Akeeka yinannite.

Furra gashshooti yannara cimeeyyenna geerru songo ofolte ma litannoha ikkirono Furra geerru songote ofolle amaalamannokki gede gadadissanni sa ino yinanni Furra gashshooti.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro haquunni loonsoonnihu cilifu, maanku, xinibiiwaanchu noohu leellanno.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

tini misile lowo geeshsha biiffannota ikkite addi addi akata amadde nooti leeltannoe tini maati yiniro minu leellanni nooe huxxu noohu leelannoe minunnihu

Roorinni rosiisaanote biddissi rosaanote maxaafa hiitto assine horonsi nannironna rossanno woyte hiittoonni kaa linanniro xawado biddissa aanno Roorinni rosiisaanote biddissi rosaanote.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Lawishsha albba alba Aleenni shiqi lawishshi garinni niwaawete giddonni onte duu rantino qoonqo afidhino qaalla fushshitine borreesse Lawishsha albba alba.

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri meetire lakka'nannita woy seendille bikkinannita ikkase buunxanni.

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

Afuu Jirte Woshsho Su muwa Gutu Su muwanna Gurduwa Sa u lamala rossinire woshsho su muwa gutu su muwanna gurduwa lainohunni uynoonni lawishsha seekkitine la e.

Macciishshanna Coyi ra Coyi ra Sa u lamalara rosiisaanchi ne cho ne nabbawanna bbanna macciishshitinita dambaariyyote kiiro marro qole rosiisaanchu cho nabbawanna bbanna seekkitine macciishshitinihu gedensaanni aante shiqqino xa muwa lami.

Sidàamu dagoommi mootimma giddo noo mangisite kawinati woyi losasineti hakiino sa'eena sidàamu buddi uduunne udirre noo manati burushete wonbarerra ofolite no.

Eedisi Gargarooshshe yitanno niwaawe giddonni onte lollongitino onte duu rantinonna onte kadantino qoonqo amaddino qaalla hassine daftari nera borreesse Eedisi Gargarooshshe yitanno.

babbaxino dani uduunne siwiilunni qixxeesinoonniha ikkanna konni uduunichi horono babbaxitinote yaate, lawishshaho meesane haqqe bocirate horora hossanno, hattono sissichu weese hoqqate horora hosanno yaate.

Ejjeettichu Shaambeli Abbebe Biqilihu heeshshote dhagge Gafa Lame Abbebe Biqilihu Xaaleenete Roomaho Ejjeettichu Shaambeli Abbebe Biqilihu heeshshote dhagge Gafa Lame.

Hayle Ilaminohu Aleenni taqa aana noo Oromiyu qoqqowi Arsi yinanni xa muwara qoltino dawaro gara qarqarira mittu shiimu olliiraati Hayle.

Seenu doogote laalo wodhe hiranni no. Tenne laalo seesalichu kinchinni loonsoonni doogo aanna wore hiranni no. Tinni haranni noo laalono muuzete laalooti.

tini misile lowo geeshsha baxissannote la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile rosu mineeti egenno afi'nanniwaati yinanni.

Ikkirono mittu manchi Eedisi dhiwamaanchooti yinannihu leellino malaatinni aleenni mundeesi vayrese noota mundeete buuxo assi re buuxi ri gedensaanni calla ikkinota wodancha noonke.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Egennaa misa Rosaanote nabbawate gedensiidi huwatora shiqqino xa muwa shotte ba unsaro dawaro borreessite qoltanno gede assi woy wole loosiissannonsarenna seekkite xiinxallissannonsa xa muwa uyinsa.

Lawishsha mee kaa Ameerikaanete gen nan diegennantinote Rosiishsha Qoonqote Tuqqo Qaale wus raa haan wosh shii shan hon yin tis too qaalla uynoonni ne lawishshi garinni loosse.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Kurri iilete leellani noori lame qaaqquleti insano lamuniku qaaqquli mimitto hanqafe da'e yaani no hakiino sa'eena badheensa minu leelani no

Misile Qaaqquulleho akimete mine fayyimmate Misile Ama qaaqquullese rosu minira ha risate buuxo assinanna sagale itissanna leellishshanno misile Shoolkihu qaaqquulleho dirinsa iilliro Layinkihu qaaqquullu unuuna agurtuhu yannatenni rosu minira massate.

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni biinfile woyi alibaho finiisu hattono woluri fuliro hakoye hoolate angasinni mine woyi faabirikuni loonsonni xaga horonsiranno

hanni niwaawennita loonsummo umi gobbaanni fultinikkinni umi gufo ani qoonqo gottinna woffi wodani nera qaagamannore mitti mitti ne assanni suwise nabbawanna ha runse daftari nera borreessitinihu gedensaanni Niwaawennita mitte gufo nabbabbe.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro mangisette mine loosanno manni hassawaho ganbba miitto minne yee nooha xawissanno.

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

Ijjaara ijjaranni gara , ijjaara loonsanni woyite konni garinni loonsanni, kone loonsanni woyite babaxinoricho horonsinanni, fero, kincho, siminto, ashawa hattono wkl

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori tini gide gantanno woy cancantanno maashshineeti

quchumu giddo nooti mitte seeda haqqicho noowa mulese shiwo caabbicho sayeessannoti nooha ikkanna badheseeni hige duuchu mini gallannihu no yaate

Kunni kolisho doogo aanna haranni noo kaameeli sarge dukise noo kaameelaati. Konni kaameelira iimasinni biinfilu awawa woroonni. Tenne doogo gooxeesora jajabu hijaari leelano.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Macciishshate Gedensiidi Huwato shiqqino xa muwa rosiisaanchi o ne nabbawanna nabbabbanna macciishshitini niwaawe amado garinni lame lame ikkitine ikkado dawaro qolle.

Xa tenne missile aana leellanni noori ninkera mittowa duunnoonnita hirrara worroonnita fa'nancho babbaxxino kuula afidhinota wodhine milli yinannita lekkate koatte xawissanno.

Kuri lananiri umihunni kinnicho ikana layinikihunino ashshwaho yinaniha ikana kurino rorre yanara afinannihu wayi qacherra afinani lamenikano horonisinannihu mine minateti.

Kunni doogote alba hige noo minni sagalete mineeti. Konni sagalete minnira waalchoho anga hayishi'ne e'nara woroonni wayi uduunnichi no. Sagalete mine ikasi egenshiishu aanna la'ne anfanni.

kuni manchi afantino gashshaanonna annuwate giddo gaamammannoha ikke alba sa'u yannara itophiya gashshe sa'inoha ikkanna, konne bayicho kayinni mannaho hedo cu'mishshiishanni no.

Afuu Jirte Yannanna Yannate Qummisaano coy fooliishsho fooqa darga daa yaanno gurdi damatte sa ino yanna qummissanno qaali suudda suffinanni wonshe.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Aanchine worroonniti lexxote hedo ha runsi keeno irkonna egennaa misa mitte mittente rosu shiqo bisubbara loosansiinsanni loosu aana hosiinsanni gara qummissannoreeti Aanchine worroonniti.

Kawiichi koatte hirranninna hidhinanni base ikkanna duuchu dani koatte annu annisi lekkasi garinni hidhanno gede abnine hidhanno mannira duunnoonni baseeti.

Qoleno vayresete woy aana maatetenna dagoomittete heeshshora Eedisinni amadaminohu amadantinoti qarra kalaqatenni hala lado miinjunna keeraanote sayissannokki gede qoropho poletiku duhano kalaqanni leellanno.

Salaaxate yaamantanno, tini saalaxxa sagalimate horonsinannita ikkitanna manchu beetti baattotte aana kaase loose iillishe sagalimate horonsinanni gede dikote woyi minesi horonsirano

Mine Mitteenni Rosa Rosu mine uynanni roso dhaabbachishatenna albisufate rosaanonna rosaanote ayiddi mitteenni loossannoti dancha dilgo noota qaagiissa hasiissanno Mine.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Tinni harichu gaare quchumu gido minnate albaanni hige waa hogobe haadhe hadhanni no. Mannu mumosi woyeesate addi addi looso loosanota leelishano.

Niwaawe Nabbawa Tenne lamala hanafora nabbabbinita Xuruneshi Dibaabite Ilamishsha yitanno niwaawe lame lame ikkitine qoonqo naggi assitine marro qoltine mimmiti nera suwissine nabbabbe.

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro maccatte butichaatti Kuni danu danunkunni woroonnihu yaatte

Macciishshanna Coyi ra Coyi ra xa mo giddonni mitte doodhitine lame lame ikkitine heewisiissini gedensaanni heewisantinanni hedo ne kifilete albaanni fultine shiqishshe.

mitte biifinse hoonbonni hoowe giddo Minna, kameela hattono haqqe afanitanno tenne hoowe giddono babaxinno danni awawi no yaate tinni hooweno e'ne booharate lowontanni baxisannote.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro borro kulittanno garinni borichu quchummi giddo saadate rosicho uuyittanno kolege heerase xawissanno

Gumuloteno Baxiso yanna garunni horoonsi ra afidhino horo seekke afinohura loosanno loosi baalaho dancha guma maareekki rannoha ikkinkunni tu rino Gumuloteno Baxiso yanna.

Tini misile xawissannohu lame guranna qiniiteenni kinchunni loonsoonni doogo, mereeroho worronniha badooshshu gammala, doogo ka'aanni nooha haanju kuulinni buurre borreessinooniha sagalete mine xawisanno egensiishshanna gobbaanni ofollinara loonsoonni dargubba xawissanno

Tini lanemo betto nowino sporitette loosnisani mine ikana tini bettono loosanni noohuno manimase kajishshrate loosani lelitano tini sporiteno lekka kajishshrate horonisinanite.

Lawishsha ballo manna bootta w k l beetto barra Niwaawete giddonni onte lollongitinotanna onte duu rantino qoonqo amaddinno qaalla hassine daftari ne aana borreesse.

Kuni lelanohu sidaamu mataffa ikana kuni mataffino gidosi babatitino rosicho amdinohaa ikana lawishaho lanaiwoyitte qaallate egenno yinaiti qaallate adarro iko gurichu fiche uyinanni dogotti.

Kalaqonna qooxeessa kalaqonna qooxeessaho yineemmohu konne illenkera leellannore baala qooxeessinkera nooreno baalankare kalaqe biifanno gede asse worinohu kaaliiqaati yine kullanni

shiima mini kameela danasi kolishsho seekkine biifinse duumonna waajjo kuula afirino awawinni biifinse loonsoonniho badhesiinni haanju awawi biifannohu no yaate

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

tenne base daddalo dadda'linanniwa ikkanna, daddalu danino lekkate ko'attenna woleno uddi'nannire daddallanniwa ikkanna , hidhannohu mareenna beettoho leellishshanni noosi, beettuno doodhanni no.

Loossinanni taashshite borreessitanno gede kaa linsa borreessa dandiitinokkire higge Aleenni ini lawishshi aante higge rosiisinsa shiqqino qaali suudda gamba assitine borreesse.

Afuu Jirte Yannanna Yannate Qummiano Sa ino yanna xawissannore onte yannate gurdi ledaanonna sa inokki yanna xawissannore onte yannate gurdi ledaano borreessitine borreessitinoonni gurdi ledaano horonsidhine coy fooliishsho borreessitine leellishshe.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Galani mine woyi mine misilete aana leelinshani heenonirichi maati yiniha ikiro siinete giddo bunu bacichoho giira giire wore heenonita xawisano.

Hakkuno lamenka isi nna ise bado badotenni horonsi nanni woy ganyine sumi riqiwaano horonsi rantenni koo tee baddannokki qaalla hanse horonsi ra qaccera diqoltanno.

Kuni lanani shanni su’m quniqqumado shaana yinanaiha ikana konni shanni gidono afammanohu betto ikana kuni beteino shanna tawwatara e’eino bettoti

Tini rosu minira adhe keeshshino Sai tonaalamu diri dodate dodanni ha ranna heewosi yanna alamete macca fulino higa xaa yannara dodaancho ikke lame Olompike shoole dodaancho Shampiyonanna culka ba raa ra.

Manchi beeti uulate aana noo géeshsha kaliiqira kalaqosi ikkasi afino Mani togoonni isira guweeyna aano doogoti konne asaano woyiite manchi beeti fuulishsho afirano.

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile anganni agattooti woy lasilaassaho.

tini alenni leeltano misile. mati yinumoro. kuuni lelanohu bayichu quchumsho. iisirano koolisho dogo leltano. poleno. maanu hani leelano matinna labahu haarani noo. qoleno shara calshinshoniwa maanuno noo.

Way uddano hayishshi ratenni Way burquuqamannohu Mini Looso Aleenni korunna gumunni amadisiissine borreessitinoonni coy fooliishshuwa xaadissine sase gufo amaddino isayyo borreesse.

mu Daaite qoorseenna arru ro mu Daaite qoorseenna arru ro mu Daaite Daaite mu ro arru qoorseenna waa Addinta danchaho !

Ikkollana xaa yannara Xumme amanyoote akatase lossose Sidaamu dii runna bikka sa ino woy hattono ayiddesenna ga rese lae deerriweelo miine seeru adhama bude halchatenniiti.

Agiligile yaamantanno, tini agiligile sagale wodhine wolewa fiixunniwa qishi'ne harate kaalitanno, xa la'neemo misilera agiligilete wore alibanni huribaxinara fananitta leelishano

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileetimekuri katamu kantiwichi no

misile tini aleenni nooti lowo horonna lowo tiro afidhinote yaa dandiinanni konnira danchu kaameerinni haa'noonnite biiffannote tini misile dancha ikkase buunxanni

Memo yinanniti mannu weesete waasa qishe mooshe dirirse firifise hate memora wore tume bukese bule lawanoha asseti ittanohu tini ise labbano xu'lame memame sagale wodhinanni zayineti.

lantanno kaa ledo mimmitu irkisinsa lantanno kaa ledo mimmitu irkisinsa irkisinsa mimmitu ledo kaa lantanno gede assinsa Lowo geeshsha danchaho !

Kunni seesaho minne wodhinnanni uduuneeti. Kunne uduunnicho mannu galano monnesi biifisirate wodhano. Konne uduunicho woxunni hidhe horoonsirano. Konne uduune faafirikunni loonse fushinnanni.

Looseemmo Lawishsha techo rosinke sa u lamalara Kaysate ledo taggishsha ronsummonte gede kaysate ledo taggishsha giira kaysa ronseemmo Looseemmo Looseemmo.

Taqa Loonseemmo Lawishsha Rosaano hanni xaano aleenni la numo Danigiite beettose Ballo hakka mari lawishshi gedeere wole su mi ledaano yite hanqitu !

Afuu Jirte Yannanna Yannate Qummisaano Aante noota yannate gurdi ledaano horonsidhine sumuu yaannoha yannate qaali suude redhitino gurdubba horonsidhinanni mittu mittunkura mitte coy fooliishsho loosse.

Tini ehio telecom yinemoti babatitino horrora horonisinemota ikitana tini horrono umihuni mannu ku’u kooei ledo bilobilinanita woyi silke hoeonisire hasawanota woleno babatitino horro uyitano.

Kuni la'neemohu lowo goba tayise haranno kaamellati, kuni kaamelli seeda doogo haratenni gobayidini e'anno babaxino uduu'ne gobate gidoo eesate horonsinnanni continereti

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri xaribetenni huxxamme noo shiimu minni leelanni nooe.

Hijaara uurrinsara ikka dandaano yee hedoommo eella bushaho hananfe usuranni kincho uurrinsanni danganni hee'nonni gara lae togotta jajjabba pirojekituwa diru dirunkunni loonsiro gobbanke lopho heendonni deerra iilla dandiittano.

Dire dawu gashooti sicco, sichu mite goba wole gabanni badate lowo horo aanno siccu hattrnno calla ikkikini mite gobbara ayiimase leellishano

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Hakkiinni aanche qunqumu godo lete xawi gobbaanni fuliro fushshitinokki garo fuli dhaawara uulla worte woy yoote widira qolte qeeddanno Hakkiinni aanche.

Dikkoorrete mine, dikoorete mini gidoonni dikoore loonsanni uduunicho wo'miluni afiinanni, dikkore yaa mayate yinumoha ikkiro dikkorete yaa mitoricho baxitinno pirograme heedhuro dariga biiffisate yaate

Lawishsha banna killa miqqa Rosiishsha danqa mulaqa sarxo gordo minna mujja sarba gibbo lande dimba macca sabba madde kinna mara dodde siqqo bubbe miila.

Kunni illete leelani noohu xawu aana sheekunni minonni mineeti kunni mini leema dadare huxinoonni sheekati qoxeesisira haamata haqqe no hakiino sa'eena....

Macciishshanna Coy ira Coy ira Yekkeero Rosinokki manni co imma agadha dandaanno woy didandaano yitinanni lame gaamonni heewishshu hedo kifilete shiqishshe Macciishshanna.

Aleenni nummonte gede islaanchimmate yaa mittu dodaanchi Umihunni amaanyoote agadha togo dodaancho ikka calla ikkikkinni yineemmo woyte dodaano uminsanni isilanchimma afi ra hasiissannosi.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro kunni sumudi sidaamu dagoomu qoqqowi mootimma pirezidaantichu borro mine ikkassi xawissanno

Tinni awawu Muro daraartanohu wocawaarohonna birra aganni gidooti. Kunni awawi adalchoho yinnanni daraarchooti. Konne awawa mannu nafara biinfile aara kaasirano

ceate sirchi giddo gaamantannoti mitte danase haanja, duumonna, kolishsho afidhino ceicho leeltanno yaate. tini ceicho danisenninno ikko baxxino sircho ikkasenni lowo daa''ataano goshooshshe abbitanno.

Hakkiinnino oosichu maricho rosinoronna marichi macciishshaminosi e ro hasaabbe Rosu ayirrinoronna shotinoro Rosu afoo rosate kaa lo assannohoro Oosichu aane rosara hasi rannori maatiro.

Kuni qarqari turistete millimmonni gobbate deerrinni baca abbanni no Wole widoonni Hawaasi Yuniversite hunda hanqafantinoti Dannete Kolleeje qarqaraho fa nama turistete kiiro lexxitanno gede assitino.

Murote giddo kuni shaanu faayyaho salaxaho yinanni godowa shaqqishate itano mannu kone mannu gate loosse abbe dikkote kare gane hiranni hidhanni no yaate.

kuni manchi afantino gashshaanonna annuwa giddo mitto ikkanna, su'masino dokiteri marikosi tekile yine woshshinannoha ikkanna, isino albasinni waa wodhe ofolle no.

Kuni mini lamu deerinni minonni mine ikkanna woronni firafirete woyi laallotte duu'no hiranni mine ikke alidosii kayinni sagale sagalinanbi mineeti

Lawishsha agate nno diaganno agara aga nno aganno nnore agannore tto agatto Aleenni la ini lawishshi garinni aante noota bisubba xaaddissine haaroo qaalla kalaqqe.

kuni aleni lelanori maati yiinumoro. miineho minu kuuni hitoho alisidantichunni minoniho yano lemichoteni minonniho halu wor kinateni shafuni simintoteni minoniho. iso minoniwi loowo geesha bifano.

Konnira loosidhe mittimmatenni eeggatena baxxitinoonte Konnira loosidhe mittimmatenni eeggatena baxxitinoonte Konnira Konnira baxxitinoonte eeggatena mittimmatenni loosidhe yee dhaansasi gumulino yinanni !

Kurino soorreessimmate biiloonsineenna gashshanni labballu gede mine mintanni uulla loossanni kaameela ooffanni roso taalte rosanninna rosiissanni dottora ikkite xagissanni maandise ikkite addi addi ginbaata loosiissanna la nanni hee noonni.

kameelancho doogo aanna kameelu haranni afamanoha ikanna kameelunni roore duuchu manni lekkansanni haranni no tenne doogora hashsha iko banxoonni saatenno ha'niri qaru dinno karikaatunno raggu baalu mabiraate e'inowati ikinohuraati.

Aanchine worroonniti lexxote hedo ha runsi keeno irkonna egennaa misa mitte mittente rosu shiqo bisubbara loosansiinsanni loosu aana hosiinsanni gara qummissannoreeti Aanchine worroonniti.

morodaho yinanni siwiila ikkanna, konni uduunichitino horosi badinoha wole siwiisa isira qolle ringiha ikkiro qara fulanno woyi iibbanno gede assanno yaate.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro waassu cuukkamme tire waajjo shiimmatte aanna worrenna noohu leelanno.

Gaalu manichi beetirra lowonitanni horro aano konne gaalu saada roorenkanni afantanohu barrahu ragati isino aano horro gulufe harrate kaalo aano.

warxanno Asse Asse warxanno Dukko Dukkanino rosaancho gara lainohu Aade Amalo huuro naggi Laalo uytinose xawishsha seekkite asse Hanni shii !

Muziiqu uduunne ikke su'masi gitaaraho yinanniho. Danchu garinni rosino manni bocamino haqqinninna kirretenni loonsoonni uduunnicho ikke kinsiro huuro fushshanno uduunnichoti.

Loonseemmo xa muwa niwaawe nabbawate albaanni alba ane ledo ikkine mitteenni noo ne egenno horonsidhine kultinanna nabbambo anenni ledo mitteenni hasaambo.

labballu danancho biifinsanni loosinni seekkine loonse beetto biifinse xaa yanna garinni feedete yinanni umo loonse seekkine biifinsoonnihanna kolishshoricho uddire nooha anfanni yaate

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile lowo geeshsha baxisanno qaaqqooti.

muziiqu uduunnicho ikkitinoti tini gitaarete yine woshshinanni uduunnichooti. konne uduunnicho mannu hagiirresino ikko dadillesi kulanni sirbannino ikko wi'lanni horonsiranno .

Kunni dargu kuchumu gido ikanna tinni hodhishu saada quchuma addi addi uduune hogobe abitino saadaati. Tenne saadara albaanni kaameelu manna hogowanoha no

dawoommo Ayirrisammora daafira Konni qeexaalunna dawoommo Ayirrisammora daafira Konni Konni daafira Ayirrisammora dawoommo qeexaalunna wolootuno budu godo le Fichee Cambalaalla !

Suusulle giddoae addi addi horo afidhinote suusule uyiitanno horo addi addi garinni babbaxino darga wi'late ikko hagiiru basera dancha huuro uyiitanno

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro duummu tummi geesha lowohu uulla noohu leelanno

Babaxinoha mayaahunna labaahu uduu'ne hiranninna hakini sae wolerenno jiba hattono wole kuri lawanore dikote woyi suuqete hiranni base ikkase xawisano

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro sisichu, madooshu, meesanne, qotto woroonnitti leelittanno yaatte

tinialeni leltano masile maati yinumoeo waho wyi kuni hala'lado foncho iike diranni noo. qooleno alesini hige haqe leltano . woronni jawu garbi gaare noo.

Bununna sagalete mine shaete yaa lowo geeshsha iibbadote konnira qiidu yannara horoonsi'niro lowo geeshsha danchate shae duuchurira lowo geeshsha hasiissano

sayisate hasi’noommo malaate garu angate suudinni boqon- kera aliidi kifilera kisiisatenninna hasiisanno raginni milli milli assatenni leellinsheemmo woyite hakko malaati koo-teete fiche labbaaha yaanno malaatinna konni hunda noore woloota malaatta leellishanno.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

beetto tini mitte hajo aana hasaawa assitanna qonce haa'noonni misile ikkitanna, beetto angasera huuro gotti assanno uduunni amadde coyiidhara qixaabbe noota leelllishshanno.

Ikkollana kayinni ayee dagaranno wogansa adhamaano ikko miillansa wolu woyti horonsidhannoti yannanniti adhammete uddannanni roore seessino uddanna barri uddanna noonsa.

mitto biifanno bayicho lamala babaxinno danni woyi kuuliti kiraarete yinanniti afanitannoha ikanna tenne kirrenitinno horose ama'notte minni giddo masarima masaru ledo horonsi'nannite.

Agattote dana afidhinoreti mitu burate giddonsa kayinni daadano buuro labbano daafira sagalete giddo wore rainse coomishe ittate kaa'littano sagalete danati doorshu kayi annuhonna .

Qaagiishsha Rosaanote Ayiddira Bitima kifele geeshsha nooti dadhinoonni afii karikulame rosaano dadhitino afiinni nabbawa borreessa macciishshanna coyi ikkadimmatenni rossanno garinni hattono kifilete deerri badooshshinni aleegge rossanninna lopho leellishshanni hadhanno garinni woyyeessinoonni.

Hakone hawa woyte ama shawwara ha reemma yomanka diru afe akimete minira masitenna dottorichu fooliisho alibbaanni adhoomma daafira mancho hanqqe wona mayra agadha hogota uynannieha dilawinoe.

mannu kuni ortodoxete ama'no harunsanno mannati. assayi noorino ama'note garinni dirunni mitte higge dagganno cuuamate ayyana iibadu garinni ayirisanni doogote aana afantano.

konne darga mannu hawarroo yannara loosanni hosinohu hattono hari'nohuno harinowiinni hige gangalatanno qooxeessa ikkanna, addintanni biifannoho, mitu kawa mitu ka'a hige ha'ranni no.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

beetto faashine uddidhe budu uddano woye xiwawe yannate hayyo garinni loonsoonnita uddidhe umose loosidhe anga gotti assite os'litanni no yaate

kuri udduunni xaa yannara ama'note mine ikko adda addi basera horoonsi'nanni huuro aanno muziqu udduuneti. hattonni bikkamino waaginni hirate aana afamanno.

Irko hiikkonni borreessate taqirano borreessate albiidi gafira borro tantanate woyyeessate muccisatenna tuutoonsate mommoddituro Hakkonne taqa ati loose leellishinsa woy deerrantino ledo hasaabbe irko assinsa.

Binu aggate calla ikkiki addi addi horo aate lowo kaa'lo afirinno bunu mitte gobbanni wole gobba qolle soorinanni yannara addi addi horo aanno

mannu maga'note mini kaliiqansa magansiraniini heeshshi gotti yaanni leelanni nooha ikkana, albaanni higge leeltanni nooti kayiinni mitte kolishshonna waajjo uddano uddidhinote yaate.

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Qawaaxxaame Qamuce Mite Asso qae Qawaaxxaame Qamuce Mite Asso qae Qawaaxxaame Qawaaxxaame qae Asso Mite Qamuce Ayidde mini manna Dureette !

Yoo agartannori lamente qacce hojja mereero qaafotenni bikkitu gedensaanni siqqote woy darchunni malaatinseenna yoo giddoonni sa anno assitanno Yoo agartannori lamente.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro mi'natte gobba bunna nna safarkomi yinnanni sime fushinnannitta xawissanno.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro jajjabba duuchu danni kelelenni nootti leelittanno

Tinni muro baadi xaggaati. Tenne xagga Manu babbaxitino xisora horoonsirano. Roore yanna Manu tenne xagga horoonsiranohu goduwu gajaajano woyetenna fuugisano woyite horoonsirano.

konni qooxeessira muronna laalo yine woshhsineemmoti nooha ikkanna, tini muronna laalono su'maseno awukaadote yine woshshinanniti ikkitanna, tini awukaadono lowo geeshhsha biiffannote.

Konneno coy fooliishsho geeshsha bado badotenni nabbabbanna woy wole uminsa loosi qeecha loosidhanna mittu rosaanchi ledo loosa dandaatto Konneno Konneno.

Tenne misile aana laeemmo woyte leelanni noo'ere aane noo garinni xawiseemmo. La'anni noomorri sixoote horoonsinanni araado biddi asidhanni noo mancho leeltanni nooe.

Haricho hogowihura badhe ta'anokki gede rare faroho hoco xanxe duucha yannara horo aanosi gede assine hogophinanni loosu woyi hogowu harichoti waa hodhisanni hee'nonni yaate xa.

Kuni mati yinumoha ikiro hanj muroni bife noo darga ikana qoleno Kuni dargira babaxitino sirch muro afantano ikana qoleno bifadoho

Jawu biifadu koonkoonamu manchi urde qoteho irkisire umo fixxire bukkichire seemma uddire duume borbodhicho ille iima qole la"anni no. Mancho awuuweno qaqqassinoho.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini lowo geeshsha biiffanno haaro uyannara horoonsi'nanni hee'noonite

faashine ikkite fultino danase duume ikkitino koatte ikkitanna , tenneno beetto lekkasera wodhite egensiissanni no. hattono tini beetto lekkate culunqara waajjo qalame ga'nitinote.

kuni dargi itophiyu telekome horaameeyesera addi addi horo uyitanno baseeti. tini base baino sime giirsiisate, haaro sime fushirate hattonni addi addi horo uyitanno.

Kuri lelitano udunuba babtitino hurro biffisate horonisinanni udunichoti. Kuni udunichino babtino su’mini woshshamani affamanao lawishshho engilizete affini dirreme layinkihu gitare yine woshshinanni.

Minu giddo lawano mannu fafe tunsote giddono ofolle no mitu koate fiiranni mitu uduune sharaxani noohu leellano mite kayinni daddalancho beetto barbare kelefetiti yinannitta sagalete mudhine intannitta hirtanni no.

giwirinnu laalchi giddo mitto ikinoha sindete laalcho anga amaxxite sindete mereero lametnte angara hanqafidhe noo beettooti umoho shaahse usudhitinote yaate

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate barbare biiffannoti leeltanni nooe anera

duuchu dani maxaaffa ganba assine worroonniwa mito amaaru afiini mito inglizete afiinni borreessinoonnite doogote mule worre hee'noonnitanna badheenni minu noota anfanni

Tini godo le godo lantannohu gide murre baychosi amadisiinsi gedensaanni ikkinohura saada qarme nanqeenna aju akkali mittu wodaninni godo lanno Tini godo le godo lantannohu.

tenne basera jajjabbu manni gamba yee ofolle nooha ikkanna, konne bayicho lame meyaati mittu labbahu nooha ikkanna, sasunku waajjo uddano uddi're nooha ikkanna, lame kayiinni sagale itanni no.

Ispoortette, tene isipoorite daninno dondanni loonsanniho koniranno manu dodanni bisosi iiba'bishiranonna kaajishaliranno dani woyi suudi isiporiteti, tene isiporite baalu'nku loosate xiba garigadha hasisano

Nabbawankera Maqishshu malaate borrote manni albaanni ani lame xa mo xa meemmo ne yaatto adhine boorreessinanni woyte mma nenna dawarate wo naalle Nabbawankera Maqishshu.

Looseemmo Ani wo naaleemmo qaaqq immate techo ronseemmohu qaali Faayyaho Xaadise borressannohu suude xaadise qaale borreessate Looseemmo Ani wo naaleemmo.

kowiicho xuma mtini maa xawissanno yaannohura biifinse haa'noonniti qooxeessano faayya kultanno tini kayi leellishshannori yoote aliidimma leellishshanno sumudaati kuni leellannohu

kaima Umo labballu taalleenya rosiisa Aantete Ikkitote Hakkunni Mereero aante gedensaanni Qoleno Jeefote Jeefote Mini Looso Gade yaanno uminni rosiisaanchi o ne leellishanno leellishshanno garinni lame gufo amaddinota harancho dhagge borreesse.

Magano maga'nitanni noo daga, maganu mini gidoonni heedhe maga'nitanninna issira soqantanni babaxinno muuzziiqininna babaxino dani uduu'ne udidhe maganitanotta faarisaano leellishano

Itophiyu Malaatu Afii Roso Xagichu horore kayinseemmo wote hawa noonke ikkiri xagga huncuuc cama woyyeessatenna dhibba hursate calla ikkikkinni dhibba gargarateno kaa’litannonke, Xiinxallo leellishshanno garinni hee’noommo yannara batinye?

beettote albase duuchu garinni biifinse loonse umohono haanja kuula wodhiteenna suumete duumo kuula buurre itiyophiyuu biinfillu massagaancho yitanno borro noote

kolishsho doogo albaanni higge nootewa caabbichu wolqa batinsanninna beekkanni uurrinsha duucha shiwotenni loonsoonni masmara ganaba assite amadde noota anfanni yaate

Rosiishshanna Dawaro Qaale Gurcho fiche Addaarro fiche Xawishsha kiiraancho Haa raancho murgeessaancho wi lishiishaancho reynoricho ikkiro duucha mullawa madaara waama maaxa yannara waama yaanno qaale wora horosi nanni.

duuchu manni ganba yee ka'eenitinni waajo naxala diphe lowontanni biife afamannoha ikanna kuri manni mereeronno gamu gamu manni ethihopiyu sicco amadde afamanno.

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini mannu afamino geeri woy jajjabbi ofolle nooowaati

Lawishsha Qoonqote Tuqqo Qaale qo ro pho ten ni qorophotenni dan ni ma le dannimale Qoonqote Tuqqo Qaale a ga ra ten ni no e gen non san ni ja waan.

Boorago Hige ninkeno sa u Qidaame Yee quxantino mokkollo soodolla Daayye marre gonbe haa re hossanni hingoommona tini baalunku qarraatina Boorago Hige.

Badalchcho tene badalcho misilete aana leeltani noonketa murote woyi laalchoho yinaniha ikanna duume badalchooti yine hendeemoha ikkana intanite tini badalcho.

Baaqula yinannihu sagalimmate horoonsi'nanni laalooti. Baattote aana daadanni laalanno murooti. Daadate injiinoha loosamino darga hasi'ranno. Roore yanna alichaame baattora afamannoha ikkanna gammoojjeteno boodunni sae sae laalanno. Qaamattimmano hurbaatimmano horo aannoho

koatte mannu lekkate wodhanno uduunicho ikkitanna, tenne koatte danino bullanna waajjo hattono kolishsho aanaseenni amadde afantannote yaate kaajjado koatteeti .

Xamo shoolete aana leellishshini malaatta mitte mittente kaimu laate xawisse Xamo shoolete aana leellishshini malaatta mitte mittente kaimu laate xawisse.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro muro awukaattonitti kayiinsara woroonnitti diru aanna nootti leelittanno

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana qoleno yaate

Meyaata babbaxxino miinju raga horo afidhanno gede assa Meyaata babbaxxino miinju raga horo afidhanno gede assa Meyaata babbaxxino miinju raga.

Babaxxittinno garinni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori danu danunkunni isi maattiya yinummoro sidaamuho qaru quchummi giddo sumudu leelanno

Konne darga duunantino addi addi laalo worooni base seekine agara hasiisanno laalo giddose addi addi horo uyiitano laalote giddo afantano sagale addi addi horo uyiitanno

Garaho hanni konni woroonni heewisamaano ikkate umo isilanchimmansa noota harancho gufo hasiisanno agadha amanyoote afi ra heewisamancho darga taxxeessu malaate horonsidhine ikka uminsanni hexxa insaneete heewote daftari nera borreesse.

Kunni iilete leellani noohu mekelakiyu arimati. Kunni arimi ittoyoopiyu mekelakiyu sarawite arimati. hakiino sa'eena aano horro giddo mitte mayimma xawisano.

Isayyo Borreessa Sa u lamalara Sagalete Qixxaawo yaanno uminni borreessitini isayyo borrote bude agadhitine marro qoltine borreesse Isayyo Borreessa Isayyo.

Kuri lelitanori rosanona babatitinore rossanote hasisnore assitanore ikitana rossanono maritino darigi rossu birro ikitana rosannono danicha guma abitena afanishsha uyinanisara woshshinoniret.

Televizhiine affini daafi'ra wosinu ko'isame daye tittirsha aannota egensiinsanni hee'noonni. Baddaamu manchu affini tittire kulate dooramino wosinchooti. Manchu hixamanye coyiranna albaho nigu ka'ino.

Loonseemmo maxaafi nera noota Taqa mittete aana noo xa muwa ane hamaaraanchote kiiro hanni balaxe ani ledo loonso Loonseemmo Loonseemmo.

Eedisi vayrese mundeensa manna qacce qolle bada woy mulira gamba yaa waajja mitteenni saga la giwanna w k l assa dihasiissanno.

Rosiishsha Qaali suude Qaale mereer ino kki ass anno wii nni maate wii nni nna borr eess ant anno Qaali suude Babbada qaalla qaali suudu deerrinni babbaddine daftari nera borreessitine leellishshe.

Afuu Jirte su ma woy ganyi gurda yitinanni borreesse Borreessate mitiimma noonsa Su muwanna Gurduwa kaa linsa Coy foliishsho Horonsi ra Rosiishshanna Dawaro Taqa.

amanna Aantete angate finiincho annu amanna Aantete angate finiincho annu amanna Aantete Aantete amanna annu finiincho angate amadde Gojaamo qiidi !

Kuni mati yinumoha ikiro hanja muroni babaxino daninina ragini intani sagale woyi sagali comishatenna bifisate horonsine'morich ikinota bunxana insano waajo qofe udune

Kunni koate hiranni mineeti. Tenne koate Manu lekate wodhara hidhano. Koate loonsannihu saadate goginninna hattono wolu uduunni hocunniiti. Konni koatete minne Manu hasattosi garinni hidhano.

oo beebbaati Hay Hoola Tini ane mishate yaate bado nena yee lamenka bade araarse hajasira. Aleenni leellanno lawishshi garinni aante qaalla niwaawet

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danchate

Lamunku ayiddinsara higgu gedensaanni diishshichu doginosita afinokki galashshi qae mare miillasira kulanni Ayidde ya techo halaale coommitanno sagale itummoro diafoommo yii.

Baxise daafurte uurra hooggeenna Qanxaa le anga amadde ofoltanno gede assituse Baxise Sae sae mikita hunannoe daafira ka a mittore asse diafeemma.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Alamete Fayyimmate Uurrinsha yitanno seennunniha Bue fultino Woganke yitanno maxaaficho giddonni shimunni woyyeessine gobbaaydiha siimansa muquqqaalle woy ha noonniho gudinse murate.

Babaxxittinno daninni biiffe aleenni hige leelittannotti tinni misile lelishshanori isi maattiya yinummoro kalo hayiisso giddo daadakotte haqqe nna sae sae baaridaaffe uuritte nootti leelittanno

Tini la'neemo misile leellishanohu mannu babaxxino garinni afirino womaashi garinni mine mi'na dandanno kuni kayinni danchu garini minonniha ijjaaraho yinanni

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

Beeqqisaancho rosiisate hayyo horonsi ne hasaawa lawinoha eweli gede yinannihanna gaamote looso meyaatinna labbaahu mittu assootira huffi yiino beeqqooshshe assitannoha rosiisaanchu baalanti amadantinota buuxannoha lawannoreeti.

Tini misile maa leellishshannote togo biiffinoti yinummoro tini. addi addi kuula amadde nooti dancha gede assine kaamerunni haa'noonniti baxissannota ikkite leeltanno misileeti dbbu saadara aanaho cirre nooti leeltanni nooe

tini maa leelishshanno yaannohura lowonta biiffanota misile xuma gede assine haa'noonnita leellishshanno misileeti kaameru danchunni haa'noonni lamboe biiffe leeeltannoqolten lowonta baxissannoe halchishshanno yaate

Togo yineemmo Wolu kuri qaaqquullira rosu wote ooso rosunni hoolle wole abbanno minira ha ranna higa jawa loosonsaati Togo yineemmo.

Tinni angani juuseti tenne juuse loonsanihu papayuniti ise woroonihu seeda biriciqora worre heenonni hakiino sa'eena uyiitano horro giddo mitte iibilu yanara horonisirate

kowicho nooti aliidi misile lowonta biifinse haa'noonniti qooxeessano dancha ikkite la'annohano baxissanno misile leeltanni nooe ini misile lowonta biifffinnote yee hedeemmo yaate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote xa tenne yannanni togoo footo haara danvchate

Kuni dubbi gido herre lelanohu garrancho yinaniha ikana kunino lowonitani manottu mallasi itattate yitte lowo geshsha ugaxxanni afafnitanoha ikana ugaxxate kayinila diffajnanni.

Konne darga leeltanno dooga loonsoonihu addi addi mannu ogimaniiti tenne doogo aana leelanno kaameeli babbaxitino horo aannoho isenno mulenni hendooniwa rahe mare iilate lowo kaa'lo aanno

tenne basera lowontanni jawa ijaara ikkinoha loonse worroonniha ikkanna, kuni ijaarino dureessichu bereketi goonehunniha ikkanna, isino lowontanni biifadoho, waajjo kuulano buurronsiho.

mine ronsanni hee neenna mitu seekke rose albiilliicho umisira Misile Rosiisaancho Waachamo annisi alba seejjitanna maatesira nna gobbasi ra ikkannore loosate mixi ranno wote mitu kayinni Waare Beetto ya Maganu ikkohe !

Qaagiishsha Aleenni leeltanno coy fooliishshuwa jeefora hundansa xuruurroonni gurduwa hatte coy fooliishshora ikkitote anni woy ama maricho assinoro assitinoro leellishshanno.

Kuri giddonni mitteenni loosatenni ledo itatenninna agatenni baqqaallanna baqqaalla xaadinse sunqamatenni waa mitteenni daahatenninna hayishshi ratenni keere haa rate anga amadatenni foolunni shumate mine mitteenni horonsi ratenninna w k l horontanni.

Mine mine kone mine yineemohu galani mine ikana maate baala dage xaadano base tene misilete aana la`neemoha ikanna soofu albiidi barcimi no.

kuni rosu mineeti. mittu mittu waalichira shoyiloho ontate ale ikitanno rosaano ofolitanno. rosu mini rosaano roso rosse ga'a gobbate ikkitannore assanno.

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

kuni leellanno farashshi manchi beetira lowo horo aano saadati. farashu uduunne mittu darginni wole darga hare sayisate lowo horo aanno.

Aduwu agaraano addi addi horo afidhinote insa uyiitanno horo gobba gobbat ledo giwanyannokki gede addi addita lowo horo uyiinnoreeti insa ofolte noo kaameeli addi addi horo aanno

sidaamu budita ayiraado sagalle ikitanna tenne sagalle su'mino buurisamete yaamamano tenne buurisamenno qixeesinannihu waasa qinishe biddi asinihu gedensaanni buurunni seekine shaqinshaniti.

tini leeltanni noo misile maaati yiniro biifinse danchu kaamerinni haa'noonnita leellishshanni nonketi xuma ikkase addi addi akata amadaseeti yaate konnira biiffanno misileeti tini

Kunni illete leelano darigi qotisoonni darigati ka'aani higge kayiini jajjaba woyi lowiliidu weese no kawaa higge kayiini shiimamadu kaashshi no.

tenne basera sidaamu manni sidaamu budenna balchooma amando garinni uddi're ha'ranni nooha ikkanna badhiidi manchi gonfa uddire anga wonqonna urde amaxxe nooho.

Rosiishshanna Dawaro Massagaanchimmate Sufo gali ittu Yannate gurdi ledaano hari hadhu albaanni martu daggu ga a gedensaanni iti dayi Dargu Gurdi Ledaano koo o kowiicho ko iicho hakkiicho Lamalate Rosi Umo.

lasote nooti gobba ba e mu ro lowo geeshsha tashshi yitanno Lamenti Hawaasi garbi hala linye la e maala lino gobbankera jawiidiha ikkinoha Xaanu Garba lede la oommero may ba u !

tenne misile aana noorina tini misile biiffanno garinni babaxxinno daniinni xawisse leelishanori isi maati yinummoro alibba sau elo ejjeetto sumudi noowa ikkassi xawissanno.

tini lowo geeshsha biiffannoti dancha gede biiffanno footo danchu kaameerinni haa'noonniti qooxeessa biiffannoti tini kultannori maatiro seekkine la'niro biiffannota faayya ikkase kultannoke misileeti yaate

mine mi'nate ikko huxxa huxxirate hattono babbaxxinore loosate horonsi'nanniti su'mase misimaarete yinanniti waajju woraqati aana worroonniti kiirose duucha afantannowaati yaati

Kuni mati yinumoha ikiro hanja murowa afine'mona bifadoricho ikana isino Kone darga mayi leelanno yinumaro muuze hanannisu timantime gooranna buurtukaane

aleenni nooti maa xawisanno misileeti yinummoro addi addi dananna kuula woy biinsille amaddino footooti yaate qoltenno baxissannote konnira dancha gede assine haara danchate

kowiicho tini biiffanno misile maa labbanno yiniro lowonta dancha gede assine haa'noonni foototi qoxeessuno lowonta danachaho. tini mancho lowo geeshsha biife dottorichu ledo nooti leeltanni nooe

yannate hayyonni giwirinnu laalcho ganba assinanni hayyo giddo sinde middanno maashine horonsi'ne laalcho ganba assinanni hee'noonni danase baqqala kuula afidhinote yaate

yannara assitannori kuriuu ikkara dandaanno Qaallannita fichenna fichensa eotenni babbaxxitanno gara rosa Mittu dani fiche noonsare woloota qaalla rosa Nabbanbanninna macciishshinanni niwaabba heedhanno qaalla hegersa Rossino qaalla borreessatenna coyi rate horonsi.

Gurdi ledaano Dargu Gurdi ledaanonna Massagaamaanchimmate Sufo aamamino lawishsha wodanchitine la ine aanchine shiqinshoonni coy fooliishshuwa hundansa xuruurroonni qaalla yannate gurdi ledaano dargu gurdi ledaano woy massagamaanchimmate sufo yitinanni baddine borreesse.

Kunni beetti ofolle iibinore horronisirani no. hakiino sa'eena goowaho baajo wodhe no anigasi jawa silike amade horronisirani no.alibasiini sha'e no.

intani sagale tene intani sagale misilete aana noota intani sagale yinaniha ikana inteena godowa duushitanota intani sagaleeti yine su`minani yaate.

tenne misile baxisannonna la"ate injiitanno woy la'ne ronsannire lowote afidhinota ikkitanna tini leellishshannonkeri la'nummoha ikkiro tini misile lowo geeshsha biifinse loonsoonni minenna qooxeessaati.

Misilete aana noori sporitete uduune ikkanna sporite godo'late horonisi'nani udunneti. Misilete aana noori:- koatte, nna bixxilete. Goddo'le goddo'late horonisi'nani udunne yine woshinani.